So n ʒiya ka kopu bɛ o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka pileet tam teebuli maa zuɣu ka paanu bɛ di puuni n ti pahi laɣari din nyɛ koins